Omusajja ayambadde empale eya jjiini agifunyizzaako amagulu, ayambadde akakoofiira akali mu langi emmyufu, akutte eggaali agiwalula ng'ayita ku luguudo oluzimbe ne kkoolaasi.

Eryato eriyina langi emmyufu, eya bbulu n'eya kiragala ku nsonda liseeyeeya ku mazzi nga lino liyina bendera eya Uganda ng'era kuliko n'atuddeko. Munda mu lyo mulimu bujjaketi obweyambisa okkuuma obulamu ng'ogudde mu mazzi, buyite life jacket.

Akatimba akavuba ebyennyanja kali mu langi eya bbulu n'enjeru kaliko ebitimba ebinene ebiri ebiri mu langi enjeru nga bino biyambako okuvuba ebyennyanja obulungi byonna ebinene n'ebitono.

Enjovu ttaano nga kuliko bbiri ento ng'essatu nkulu ziri mu kutambulira mu busubi obuli mu kkala eya kiragala nga zeetooloddwa emiti emiwanvu egiri mu kkala eya kiragala.

Ekizimbe ekiwanvu ekya kkalina kiri mu kibuga wakati, obudde bugenderedde era ng'amataala gaakaayakana, emmotoka ezisaabaza abantu zipaakinze zirinaanye akatale ak'abantu, mulimu amaduuka amaggule amalala maggale era nga n'abantu bangi.

Omusajja ali mu ssaati ey'emikono emiwanvu n'empale empanvu ng'atudde ku kyalaani, nga kino ekyalaani kikozesebwa okutunga engoye n'ebintu ebirala ng'ensawo. Ku mabbali we waliwo amabaafu abiri nga waliwo eya bbulu etudde mu nnene eya langi eya kipaapaali.

Abaana b'essomero bali mu kuyiga ebintu eby'emikono ng'abasinga obungi bali mu kuluka bitambaala, nga bambadde yunifoomu eza bbulu nga ziriko ebitogi ebyeru nga bambaliddeko n'esweta eza grey sso ng'abamu tebambadde masweta.

Ekirimba ky'enjuki kiri kkapapula akali mu kkala enjeru nga zino zirabika zaafudde. Enjuki ziyina emigaso era nga zirundibwa wano mu Uganda ng'abasinga abazirunda okufuna omubisi gwe batunda ne baggyamu ssente ate era ng'omubisi guyambako n'okujjanjaba endwadde endala okugeza ekifuba.

Emmeeri eri mu kkala eya bbulu etisse ebintu eby'enjawulo. Okuli amabookisi agali mu kkala ez'enjawulo, omuli kkala enjeru, kkala emmyufu, kkala eya orange nga eseeyeeya ku mazzi. Era ng'eno emmeeri ekozesebwa okusomba ebintu okubiggya awantu awamu okubisomosa amazzi okubitwala ku lukalu.

Omusajja atudde ku ppikippiki ayambadde empale nzirugavu ne sitookisi eza kitaka engatto ya bbulaaka n'essaati eya bbulu. Nga ppiki kw'atudde nkadde kuba omutto gw'emabega muyulifu n'ennamba zaasiimuuka nga ppiki emuyambako okutambuza abasaabaze.